Umusaani alikho akyendela mubisaala ni kyimishendo kyibili ni lunyaasi lwa yellow ni bumali ni kyimisaala kyibili kyimileyi kyimyene ni akhundu abalaayi.

Umuunu wekhaale wakwarire sapatu, wa'ambile lulwelo imwaanyi ilikho ingalaange. Syamwaalo stewed syimali shangaaki syiwaanga silimo buwanga-wanga ela biwanga wanga bili tsinulo wekhaale akhanyaasi, akhunu wene abalayi.

I'nyanza ilimo kamabaale ne khundulo khwayo babaandu bayombekhakakho bwekumusaayi bwabakho ni buwaanga nabwo bwabakho ne ili i'nyanza nyene ili i'ngali imbalayi